Hoggantoota beekamoo jechuun namoota yookiin qaamolee hawaasa keessatti beekamtii fi kabaja qaban akkasumas hoggana qaban jechuudha. Namoonni kun hojii isaanii, dandeettii isaanii yookaan gocha isaanii irraa kan ka'e hawaasa keessatti beekamtii fi kabaja kan argatanidha.

Kitaaba, matseetii fi gaazexaawwan jechuun iddoo namoonni odeeffannoowwan garaagaraa irratti maxxansan yookiin irratti barreessaan kitaabota matseetii fi gaazexaawwan jedhamanii kan beekamanidha jechuudha

Bu'uraalee misoomaa jechuun wantoota hawaasaaf sirriitti barbaachisan kanneen akka Bishaa, elektiriika, qulqullina naannoo, tajaajila fayyaa fi barnoota kan of keessatti dabalatu 'Bu'uraalee misoomaa' jedhama.

Alaabaa jechuun uffata diriira irra kan tolfamu yoo ta'u, biyya tokko kan bakka bu'udha. asxaa jechuun immoo haala ittin namni tokko yaada, aadaa yookiin seena isa ittin ibsatu yookiin mallattoo fayyadamee aadaa fi seenaa isa ittin ibsatudha.

Meeshaalee manaa kan jedhaman tajaajiloota garaagaraatiif kan mana keessatti itti fayyadamnu kanneen akka oomishaalee nyaata itti nyaachuudhaaf itti fayyadamnuu, kan akka bishaan itti dhuguuf fayyadamnu, kan irra taa'uudhaaf fayyadamnu yookaan immoo irra ciisuudhaaf fayyamnu Meeshaalee manaa jennaan.

Daldala jechuun sochii dinagdee kan gurgurtaa fi bituu irratti xiyyeeffatu yoo ta'u, daldala keessatti namoonni gurguruu fi bituudhaan faayidaa argachuu yookiin maallaqa argachuu ni danda'u. Gabaa jechuun immoo iddoo yookiin haala gurgurtaa fi bituudha.

Alaabaa jechuun uffata irraa kan tolfamu, biyya bakka bu'uu kan danda'u yookiin immoo naannoo tokko bakka nu bu'uu kan danda'u yoo ta'u, Asxaa jechuun immoo haala ittiin namni tokko yaada, aadaa yookiis seenaa isaa ibsuuf mallattoo tokko itti fayyadamudha jechuudha.

Hojii jechuun dalagaalee namoonni uumamaan waantota isaan barbaachisan kan akka nyaata, uffataa guuttachuudhaaf, maatii hundeeffachuudhaaf, galii argachuudhaaf waanti isaan dalagan hojii jedhama.

Geejjiba jechuun karaa irratti sochii taasifamu yoo ta'u, turizimii jechuun immoo namoota wantoota uumamaa fi nam-tolchee daawwachuudhaaf biyyoota garaagaraa irra imalanidha. Immiigireeshinii jechuun immoo namoota iddoo dura turan irraa ka'anii jiruufis ta'ee hojiidhaaf iddoo biraa deemanidha.

Dhugaatiiwwan yeroo jennuu gosoota bifa dhangala'aatiin garaa namaatti fudhataman yeroo ta'u, isaanis kanneen akka bishaanis ta'uu danda'a, dhugaatii lallaafaa ta'uu danda'a , dhugaatiiwwan nama macheessanis ta'uu danda'a hundi isaanii dhugaatii jalatti ramadamuu.

Seera kabachiisaa jechuun nama seerri biyya tokkoo yookaan heerri biyya tokkoo seerri dhaabbataa yookaan seerri mana tokkoo akka hin cabneef eegu, kan hojii irra akka oolu kan godhuu, seera kabachiisaa jedhama.

Uumama jechuun wantoota uumamaan argaman kanneen akka biqiloota, bineensota, qilleensaa fi kanneen biroo of keessatti qabatu, naannoo jechuun immoo bakka yookiin iddoo tokko akkasumas naannicha keessatti argamanidha

Geejjiba jechuun wantoota namoonni iddoo tokkorraa gara iddoo biraatti ittiin imaluudhaan fayyadamanidha. Turizimii jechuun immoo namoota wantoota uumamaa fi nam-tolchee daawwachuuf iddoo garaagaraa irra imalanidha. Immiigireeshinii jechuun immoo godaansa namootaa hojiifis ta'ee jireenyaaf iddoo gadhiisanii deemanidha.

Dhugaatiiwwab jechuun bifa dhangala'aa ta'een garaa namaa tti kan fudhatamu dhugaatiiwwan gosa garaa garaa tu jira. Addunyaa kanarra kan akka Bishaan ta'uu danda'aa, lallaafaas ta'uu danda'aa, dhugaatiiwwan nama macheessanis ta'uu danda'aa, hundisaaniitoi dhugaatiiwwan jalatti ramadaman.

Dhugaatiiwwan kan jennu bifa dhangala'aa tiin wanta garaa namaa tti fudhatamu yoo ta'u, isaanis kanneen dhugaatii lalkaafaa, Bishaanii fi wantoota dhugaatii nama macheesssanis of keessatti qabataa jechuu dha.

Barumsa jechuun beekumsaa fi dandeettii kan nuu argamsiisuu danda'u yoo ta'u barumsi wantoota haaraa akka barannu yaadaa fi mala haaraa akka barannu akkasumas dandeettii fi ogummaa keenya akka cimsannuuf kan nu gargaarudhaa jechuudha.

Manneen dhugaatii jechuun manneen dhugaatii garaagaraa itti gurguran, dhugaatiiwwan nama macheessan , dhugaatiiwwan lallaafaa fi dhugaatiiwwan biroos itti gurguraman yoo ta'u, mana nyaataa immoo nyaata gosa garaagaraa kan iddoo ciree, laaqanaa fi irbaata keenya itti argachuu yookaan nyaachuu dandeenyudha.

Tajaajila meeshaalee fi gurgurtaa qinxaanboo jechuun gurgurtaa meeshaalee yookiin tajaajiloota nyaataaf oolan yookiin tajaajiloota kanneen akka bishaan, elektiriika, qulqullina naannoo fi barnootaas ta'uu ni danda'u.